Oombaanga kadhishi ike ehala lyomapungulilo giimaliwa, ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji ge vulithe po mpoka. Bank Windhoek oyo yimwe yomombaanga dhoka hadhi tula po omathigathano nonaantu ohaya vulu oku isindanena sha.